Muntu weshe akuru neadoko anobaakurudzirwa maningi kuti adakarire kugeza nyara. Kugeza nyara kunodzivirira matenda akati kuti, antu anofanira kugeza nyara asati arya, ogeza hee nyara eibve kuchimbuzi.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanobakurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kupfeka zvivhara nyara nezvivhara miro kana veishanda nevarwere.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara miro, zvakadaroko kana veishanda nevantu vanematenda.

Chiro chikurutu chinokonzera matenda kusageza nyara, vanthu vanokurudzirwa kugeza nyara apedza kuenda kuchimbuzi asati arya nemvura inenge yeirumba kudzivirira matenda.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti ana nyamukuta zveshe nana mbuya utano vanokurudzirwa kakurutu kupfeka zvivhare muromo nezvivhara hope nekushanda nevanhu vane matenda.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu vapfeke zvivhara muromo zvivhara nyara ngezvivhara madziso kudzivirira matenda ayani anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa kakurutu kuti vavhare miromo yavo nenyara kweshe, kudzivirira matenda anotapurirwana.

Ashandi ekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo ,zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kudziwirira matenda akati kuti.

Muntu weshe ,akuru, naadoko ,ntombi nemajaya anokurudzirwa maningi kuenda kuzvipatara kodonhedzerwa nekujungwa mitombo yekudzivirira mitombo yakati kuti.

Vana mai ano kurudzirwa maningi kuti vaende ku zvipatara ko jungisa zvana zvawo zvi totori ku zvipatara yo kuitira kuti zvi dzivirirwe ku matenda asizi ku jairikapi ne aka jairika.

Muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvipatara koovhenekwa ngema dhokodheya naana mukoti kuonekwa kuti avana here matenda asizi kujairikapi neakabaajairika kwemene.

Kugeza nyara kwakaba kosha kwemene. Antu ano kurudzirwa maningi kugeza nyara asati arya chikafu. Nekugeza zvenyara eibva kuchimbuzi nekuti kusageza nyara kunokonzera matenda akati kuti.

Vantu vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvipatara koojungwa mitombo nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Vantu eshe akuritu neadodori vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire yambo kuenda kuzvipatara kojungwa mitombo nekudongedzerwa mitombo yekudzivirira matenda.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aneutano hwakahlamburuka. Akuru ekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti vadhibane gore rega-rega veireketa nekubhuirana maererano ngezvematenda.

Utano hwakahlamburika ikodzero yemuntu veshe. Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iyake zvipatara nemakirinika mundau dzeshe, mumiganga yeshe. Kuti vantu vasahamba mimango mikurutu.

Utano hwakakosha kumuntu weshe, mvura yakachena inofanirahe kumwiwa ngemunhu weshe kuti utano hurambe hwakati hwee. Hurumende inokuridzirwa kakurutu kuti inasire ndau dzekuchenesa mvura mumiganga yeshe.

Muntu veshe pashireshe tenderere unokurudzirwa maningi kuti angeaine utano hwakahlamburuka. Hurumende inofana kuvaka zvipatara nemakirinika zvakati kuti mumiganga yeshe yakati kati poteredza.

Mvura yakachena mutombo muntu weshe pasi reshe denderere ikodzero yake kuti amwe neku shandisa mvura yakachena hurumende inofanira ku aka zvibhorani ne zvinyuka zvino vharika.

Amai neantu eshe kana ana baba anokurudzirwa kakurutu kuti vatware zvana zvavo vachienda nazvo kuchipatara. Kuti zvoojungwa nekudothedzerwa mitombo yokudzivirira matenda.

Ikodzero yemuntu weshe kutanga une hutano hwakahlamburika kwemene kana peinge Paine denda rakashupa antu eshe anokurudzirwa maningi kupfeka zvivhara muromo vekuzvikorawo.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti ange eimwa mvura yakachena. Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti inasire zvibhorani zvakawanda mumiganga yeshe kuitira kuti antu asamwa mvura dzemumadhamu nemumarwizimwo.

Asharukwa ekubazi rezveutano mikore yega yega vanokurudzirwa kakurutu kuti vaungane veibhuirana, nekupangana nekupana mazano maererano ngezvematenda anenge einesa.

Antu eshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti kana einge arwara asaenda kun'anga kana kuchinyi asi arumbe kuzvipatara iyoyo kovhenekwa nekurapwa.

Bazi rinoona ngezveutano pashi reshe tenderere rinokurudzira kakurutu kuti antu achengetedze utano hwavo kwemene kusanganisira nekudakarira maningi kushamba nyara antu eibve kuzvimbuzi asati aryazve.

Utano hwenxondo hwemuntu weshe, hunofanira kubaa chengetedzwa kwemene. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekumakiriniki kooreketa nana mukoti nemadhokodheya kuti vabetsereke.

Hutano hwenxondo hunofanira kukosheswa nekubachengetedzwa kwemene. Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti kuzvipatarayo.

Hutano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene. Muntu weshe akuru nadodori anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara nekuzvimakirinika kovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya.

Utano wenqondo hunofanira kukosheswa kwemene .Antu vanokurudzirwa maningi kutsvaga munhu wekureketa naye kana weinge wasanga netsekwende. Muntu wekureketa naye waunogonda kwemene.

Mumakirinika nemuzvipatara nemundau dzinobetserwa andu anorwara munokurudzirwa kukurutu kuti munge mune mibhedha yakabanaka kwemene ine makuza akahlamburika yaamho kuti andu anenge auya kobetserwa awatire.

Kuzvibhedhlera, kumakiriniki, nekundau dzinobetserwa antu, anorwara, dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzive ndau dziribaari neutsanana hwemene, kuitira kuti kusakonzerwe matenda.

Kumakiriniki, kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kumbaaite utsanana ukurutu kuti pasakonzerwa matenda akaita seana korera.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzibari ndau dzine utsanana ukurutu kuti antu atore zvifundo kubva pona apapo.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kweshe nekumakirinika kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubari neutsanana hwemene shango rakabachekwa yamho kuti pasakonzerwa matenda.

Ana mai anokurudzirwa kakurutu kuenda nezvana zvavo zvitootori kuchipatara kuti zvovhenekwa nekujungwa mitombo nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda anonyanya kubata zvanazvo.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa kakurutu ,kuti vantu anenge vauya kuzvipatara iyo vagare navo pashi ,veireketa navo veiafundisa ngezveutano

Kuzvipatara makirinika ngendau dzino detserwa antu anorwara kuno kuridzirwa maningi kuti kunge nemibhedha yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zveshe nemaguza akanaka.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine utsanana hwemene kuitira kuti antu afunde kubva ikweyo .

Zvipatara makirinika nemundau dzinobetserwe antu anorwara dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzibari neutsanana hwemene kuitire kuti pasakonzerwa matenda akaita sekorera.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naana mukoti neantu anoabetsera. Anokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano.

Vafundi vekubazi rezveutano, vanenge veifundira kuti vaite ana mukoti nemadhokodheya, vanobaa kurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaampho nezvifundo zvavo. Veifundirahe zvekushandisa mishina yakanasirwa neunyanzvi.

Antu anenge veifunda kuzvikora zvefundi yepadera dera, eifunda kuti azoita ana mukoti nemadhohotera, vanobaakurudzirwa kakurutu kuti vari kuzvikora kwavoyo vabaatsamwirire kwemene.

Vantu vanenge veifunda kuti vazoita mabasa madhokotera naanamukoti, vanofunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera. Vanokurudzirwa kakurutu kuti ,vabaatsamwirira yaamho kuzvifundo zvavozvo, variyo kuzvikora kwavoyo, kunasira ramangwani.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nanamukoti kuzvikora zvefundo yepadera-dera yo. Vanokurudzirwa maningi kuti vabaatsamwirire nekubaagwinyisira yampho kuzvifundo zvawozvo.

Antu ekubazi rezveutano vana mukoti nemadhogodheya. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa vantu maereano ngezveutano vakahlamburuka yaamho.

Asharuka ekubazi rezveutano neasharuka emumiganga anofanira kuungana mikore yega-yega veireketa nekupangana nekupanana mazano maererano ngematenda anenga eishupa.

Vasharuka ekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vadhibane mikore yega yega veireketa nekupangana nekupanana mazano maererano ngematenda.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine neutano hwakahlamburika. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti ivake zvipatara nemakirinika mumiganga yeshe kuti antu asahamba mimango mikurutu.

Asharukwa ekubazi rezveutano pashi reshe tenderere vanokurudzirwa kakurutu kuti vaungane mikore yega-yega veireketa nekupangana nekupanana mazano maererano nezvematenda anenge anesa.

Kuzvipatara nekumakiriniki nekundau dzinodetserwa antu Anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge meishandwa neantu abari nehunyanzvi kuitira kuti antu anenge auya korapwa arapike kwemene.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorarwara, kunosiso maningi kweishandwa ngeantu anoziya mishando yavo kwomene veibetsera antu ngeunyanzvi hukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vave vari vantu vane unyanzvi hukurutu pamishando yavoyo.

Kuzvipatara nekumakirinika zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimichina zvakabanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Nemakombiyuta akabanasirwa yaamho, ekubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu anenge aine mishuna inopanda.

Muzvipatara nemundau dzinobatsirwa vantu vanorwara ana mai anokurudzirwa maningi kuti aende kona iyoyo nezvana zvawo kooti zvozemenwa neku vhenekwa nekujungwa mitombo yekudziirira matenda .

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubaari neutsanana, hukurutu kuitira kuti pasakonzerwa matenda kati kuti.

Kuzvipatara kundau dzinodetserwa antu anorwara nekukiriniki antu anokurudzirwa maningi kuuya nebhuku rekuti madhokodheya nana mukoti vabharire pona apapo denda rinonga reizwe muntu.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dzirindau dzine zvigaro kuti antu anenge auya kodetserwa anogara pona apapo, akaemera madhogodheya nanamukoti.

Antu eshe anokurudzirwa maningi kuenda kuzvipatara kana kuzvitoro zvinotengesa mutombo kana kumakirinika kovhenekwa kuona kuti ngazi ichikuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya ana mukoti nevanthu vanovadetsera vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vanthu vabaari neunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa maningi kutoenda kuzvipatarayo koovhenekwa ngemadhogodheya naana mukoti.

Matenda asikaoneki ngemadziso awanda mazuwa anyamashi. Vantu vanokurudzirwa kuti kudzivirira matenda awa ngavarye zvikafu zvine utano nekumborumba rumbawo kudai kugwinyisa mishuna.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matendawo anenge eida kuti muntu aende kuzvipatara nekumakiriniki kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimushina.

Mazuva anyamashi kwanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa kuita zvekutoenda kuzvipatara kovhenekwa ngezvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti, matenda asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwe kuenda kuzvipatara, nekumakirinika kovhekwa, kuona kuti avana ere matenda akadaroko ,veishandisa zvimushina.

Mazuva anyamashi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matendawo anenga eida kutoti muntu aende kuzvipatara koovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya nekujungwa mitombo yekudzivirira matendawo.

Mazuwa anyamashi kwaanematenda akati kuti asingaoneki ngemadziso. Vantu anokurudzirwa yaamho kuti vaende kuzvipatara kona iyoyo, kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Mazuwa anyamashi kwane matenda kati kuti asikaoneki ngemadziso. Antu akokurudzirwa maningi kuti arye zvikafu zvine utano, atambe -tambe hee mitambo yekugwinyisa mishuna nemakodo.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadziso matendawo anenge eida kuti mundu aende kuzvichipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimushina.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matendawo anenge eitoda kuti muntu aende kuzvipatara nekumakiriniki, kovhenekwa ndivana mukoti nemadhokodheya.

Mazuwa anyamashi kwaa nematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa kutoenda kovhenekwa kuzvipatara, nekukurudzirwazve kurya zvikafu zvine utano zvisina chokera yakawanda nemafuta.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti matendawo asika oneki ngemadziso anenge eida kutoti muntu ayende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veishandisa zvimushina.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti, asikaoneki ngemadzisopi, asi matendawo anenge eida kuti muntu aende kuzvipatara kana kumakiriniki koovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya.

Matenda asikaoneki ngemadzisopi abawanda mazuva anyamashi. Antu anokurudzirwa kuti arye zvikafu zvibaari neutano zvakaita semichero nemashizha nekunwa mvura yakawanda.

Mazuwa anyamashi kwanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matendawo anenge eida kutoti muntu aende kovhenekwa ngezvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadzisopi, matendawo anenge eida kutoti muntu aende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti. Matenda akaita segomarara.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso muntu unokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kovhenekwa nemadhokodheya neanamukoti.

Muzvipatara nemumakiriniki munokurudzirwa kakurutu kuti munger muine mbatso yekuvheneka kwesainzi kona iyoyo kunenga kuine michina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu .

Kuzvipatara nekumakirinika munosisa kunge muine mhpatso yekuvheneka kwe saenzi kwona iyoyo kunonga kweishandwa ndiana mukoti anenyanzvi ukurutu hwekushandisa michina yakanasirwa ngeunyanzvi .

Mumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara munonosisa kunge maningi muine mbatso yekuvhenekwa kwesaenzi kwona iyoyo kunonga kweivhenekwa zviro zvakaita semitundo, ngazi nemate.

Taiti ijee damba igwinyiso. Kuzvipatarayo nekumakiriniki ,kwave nembatso dzinoita zvekuvhenekwa kwesainzi. Kona iyoyo kunenge kune zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu hwekudetsera madhokodheya naana mukoti kurapa.

Ku zvipatara ku makirinika neku ndau dzino detserwa antu anorwara zviro zvabai hlamburika kwemene kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zvoku detsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekuba rapa.

Kuzvipatara nekumakiriniki kunofanirwa kunge kuine ndau dzekuvhenekwa kweSainzi Konayo kunenge kweivhenekwa mutundo ngaz nemate kuona kuti chakonzera madenda chiinyi pamuntu anonga eirwara.

Kuzvipatara makirinika ngendau inodetserwa antu munosisa kunge muine ndau dzinodetserwa vantu anorwara munosiso kunge mune ndau yekuvheneka kwe sainzi kona iyoyo kunenge kweivhenekwa mutundo ngazi zvakadaro nemuviri wemuntu kuona kuti denta rinokonzerwa nei.

Muzvipatara nemumakirinika mundau dzinobetserwa antu anorwara. Munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesaenzi. Kona iyoyo kunenge kune zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Utano hwanamai ane mimba nehutano wezvana zvawo zvidodori unofanira kukosheswa kwemene, antu wawo wanofanira kuenda kojungwa nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwekubara neutano hweana adodori neati kurei hunofanira kukosheswa kwemene anamai anofanira kuenda nezvana zvavo kuchipatara kwona iyoyo kundojungwa mutombo wokudziirira matenda .

Utano hwekubara neutano hwezvana zvidoodori hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai anofanira kuenda nezvana zvitootori kuzvipatara kuti zvoojungwa mitombo yekudzivirira mikuhlani nekudonhedzerwa.

Utano hwaanamai ane mimba neutano hwezvana zvitootori, unofanire kubaachengetedzwa kwemene. Anamai ane mimba anofanire kuende kuzvipatara, koojungiswa nekudonhedzerwe mitombo yekudziwirire matenda

Utano hwaana mai ane mimba neutano hwezvana zvidodori unofanira kubaakosheswa kwomene. Ana adodori anofanira kubaaendeswa kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo nekudzivirira matenda akati kuti asizi kujairikapi.

Utano hwaanamai ane mimba, neutano zvezvana zvitotori, hunofanira kubaachengetedzwa kwemene .Antuwo anofanira kuenda kuzvipatara , koojungwa mitombo yekudziirira matenda.

Utano hwekubara ngeutano hwaana amai ane mimba, ngehwehwana adodori , hunofanira kukosheshwa kwemene. Ana mai ane mimba, anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kovhenekwa nemadhokodheya.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kwana zvimishina zvakanasirwa ngeinyanzvi hukurutu zvekubetsera madhogodheya nana mukoti.

Ndaiti ijee, damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro kwabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa.

Taiti ijee ,damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngounyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti ,kuvheneka nekurapa, antu anenga aine mishuna inopanda.

Zvigero, mapanga ,manaiti zvakadaroko zvinoshandiswa ngemadhokodheya naana mukoti zvino kurudzirwa kakurutu kuti zvinge zvakabavhena kwemene zviine utsanana ukututu

Manaiti, mapanga nezvigero zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pakuvhiya antu, anenge aine mishuna inopanda. Neantu anenge aida kubara ngepandani zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvirambe zvakachena.

Ndaiti ijeee apa igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvambaahlamburika kwemene kwaane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa .

Nguwa yanyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo, nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngounyanzvi ukurutu, zvokubetsera madhokodheya naanamukoti .

Taiti ijee damba igwinyiso. Mazuwa anyamashi kwave nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu .Zvinoshandiswa naantu ayani anenge eida kudzasira ndani inenge yakurisa.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa .

Taiti ijee ndamba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburuka kwemene kwaane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuwa anyamashi zvintu zvambasvamburuka zvemene kuzvipatara ,kwaanezvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukuru ,zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kuvheneka nekurapa antu anenge aiine mishuna inopanda.

Ndaiti ijee, damba igwinyiso, kuzvipatara zviro zvabahlamburuka kwemene. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokoteya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera kurapa nekuvheneka.

Zvigera, mapanga nemanaite zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya pakuvhiya antu anenge aine mishuna inopanda neantu anenge eida kubata ngepandani zvinofanira kuramba zvakabachena.

Ndaiti ijee ndamba igwinyiso. Kuzvipatarayo zviro zvambahlamburuka kwemene. Kwaane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera madhokodheya naanamukoti kuzemena nekurapa..

Taiti Ije damba igwinyiso kuzvipatara nekumakiriniki zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushini zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka.

Ndaiti ijee ndamba igwinyiso. Kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara, zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaa nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Zvekubetsera madhokodheya naana mukoti.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zviro nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinodetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka.

Zviro zvabaa hlamburika kwemene mazuwa anyamashi kuzvipatara yo nekumakirinika kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu Zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa .

Mazuwa anyamashi kwabaa nemutombo yakati kuti nezviro zvekushandisa zvakati kuti muzvipataramwo zvekubetsera madhokotera nana mukoti kuti mushando yavo ipfave

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemena, kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa antu anenge ane mikhuhlani iyo yanesa.

Ndaiti ijee namba igwinyiso, kuzvipatara yoo zviro zvabaahlamburika kwemene, kwane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu. Zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Zvigero, mapanga netsono, zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti pakuvheneka nekuvhiya antu anenge eyida kuvhiyiwa, kunokurudzirwa kakurutu kuti zvichengetedze zvakabachena kwemene.

Taiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaahlamburika kwemene muzvipataramwo nekumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi zvekubetsera madhokodheya.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya naana mukoti kurapa.

Mazuwa anyamashi zviro zvambaanasa kuhlamburika kwemene kuzvipatarayo .Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya naanamukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene. Kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa.

Ndaiti Ije damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushini zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kune ana adori dori anenge abarwa nguva isati yakwana, anoiswa muchibhokisi chakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, kusvika ati kurei.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene kwane zvimichina zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu zvekubatsera madhokoteya nana mukoti kurapa nekuvheneka matenda .

Ndaiti ije, dambaigwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaihlamburika kwemene kwanezvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekubaivheneka.

Mazuva anyamashi, zvinhu zvabaahlamburika kwemene. Kuzvipatarayo nekundau dzinobatsirwa vantu vanorwara, kwaane zvimushina zvakanatsirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka.

Taitiche tamba igwinyiso kuzvipatara nemumakirinika zviro zvabahlamburika komene kwaa nezvimichina zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuva anyamashi zviro zvabai hlamburika kwemene ku zvipatarayo kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa neku vheneka.

Mazuva anyamashi zviro zvaba ihlamborikakwemene kuzvipatarayo kwana zvimuchina nezviro zvakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu zvekubetsera madhokodhera nanamukoti kurapa.

Ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa antu anenge aguka makodo ayana.

Mapanga, manayeti, zvigero netsono zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti pakuvhiya antu anenge eida kubara ngepandani kana anenge akakuwara zvinokurudzirwa maningi kuti zvirambe zvakachena.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahalamburika kwemene. Kune antu anorarama ngeupofu anokurudzirwa maningi kootenga zvisimbi zvawo zvekuadetsera pakuhamba muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Taiti ije damba igwinyiso kuzvipatara iyo zviro zvabaihlamburika kwemene kwane zvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukuutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Kuzvipatara nekumakiriniki ngekundau inobetserwa antu anorwara kunokuridzirwa kakurutu kuti kunge kuine motokari yekutwara antu anenge ane mishuna inopanda kuvaendesa kuzvipatarayo.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kunyanyisa kuzvipatarayo kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakuvheneka nekuzemena nekurapa antu anenge eirwara.

Kuzvipatarayo zviro zvabaahlanburika kwemene. Kwaane zvimishini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera anadhogodheya nanamukoti kurapa antu anenge aine mishuna inopanda mukatimwo.

Zvigero, mapanga, manaiti zvinoshandiswa ndiana mukoti nema dhokodheya, pakuvhiya antu anenge ane mishuna inopanda neantu anenge eida kubara ngepandani, zvinofanira kuramba zvakachena.

Zvigero, mapanga , maniti zvinoshandiswa nemadhogodheya nana mukoti pakuvhiya anhu anenge aine mushuna unopanda neantu anenge aida kubara nepandani zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvigare zvakabaa chena.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara ikweyo zviro zvabahlamburika kwemene kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukuru zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kuvheneka.

Taitiza ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa.

Mazuwa anyamashi, zviro zvabaa hlamburika kwemene, kuzvipatarayo nekuma kuriniki. Kwaane zvimuchhina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa ne kuvheneka.

Taiti ijee ndamba igwinyiso. Kuzvipatarayo, kumakirika, nekundau dzinobetserwa antu anorwara, zviro zvabahlamburika kwomene..Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi zvekubetsera madhokodheya naana mukoti kuvheneka.

Ndaiti ije damba igwinyiso kuzvipatara yo ku makiriniki ngekundau dzinodetserwa antu anorwara zviro zvakaba hlamburika kwane zvimushina zvakanasirwa ngehunatsvi zvekudetsera kurapa.

Taiti ijee damba igwinyiso zviro zvabai hlamburika kwemene ku zvitoro zvino tengesa mitomboyo ku zvipatara neku makirinika kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera kurapa.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburuka kwemene, kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuti antu anenge eirashira marara ikweyo kuzvipatara.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika yaamho muzvipataramwo, nemumakiriniki, mwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa.

Mapanga, mareza manaiti zvinoshandiswa ndianamukoti naana dhokodheya kuvhiya antu anenge ane mushuna inopanda neantu anenge achibara ngepandani zvinofanira kuramba zvakachena.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti unorape matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika mitombo iyi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekuti vantu vanokurudzirwa kuti kana aine papanda ,arumbe kona iyoyo kotenga mitomboyo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunyanyisa muma dhorobha umwomwo kuno tengeswa mitombo yakati kutii , mitombo inorapa matenda asizi kujairika pi nematenda akaba jairika kwemene sematenda ekupanda kwemusoro.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu nemadhokoteya nana mukoti vantu vano kurudzirwa kuti pane panenge papanda arumbe kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kotenga mitomboyo.

Mazuva anyamashi, zviro zvabaahlamburika zvemene. Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Imweni mitombo inotengeswa ngeyekupfapfaidzira paganda kuti muntu anuhwirire.

Mazuwa anyashi kwaane mithombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Kunotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mithombo kunotengeswazve mafuta akagadzirwa ngeunyanzvi anonasira ganda remunthu.

Mazuwa anyamashi, kwaane mitombo, yakati kuti, inorapa matenda asizi kujaerekapi nematenda akabaajaereka kwemene. Anthu anokurudzirwa kuti aende kootenga mitombo kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Mazuwanyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurukutu yekudetsera anthu anenge aine mishuna inopanda. Mitomboyo inotengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yekurapa matenda eshe-eshe. Matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene . Antu anokurudzirwa kotenga mitomboyo.

Mazuwa anyamashi zviro zvakahlamburika kwemene. Kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yokubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa antu, anenga aine matenda makurutu.

Mazuva amanje manje kwane mitombo yakabai nasirwa ngeu nyanzvi ukurutu inotengeswa muzvi toro zvino tengesa mitoro kona iyoyo kunotengeswa he mvura yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekuwedzera ngazi ne mvura mumuviri.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda akati kuti asizi kujairikapi nema tenda akabai jairika kwemene akaita se mukudhlani wokupanda kwomusoro zvaka daroko.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Yekubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa antu anenge aine matenda.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi, kunotengeswa mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitomboyo antu anokurudzirwa kuenda koitenga, kana achinge aine papanda

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti isizi kujairika pii nekurapa matenda asizi kujairika pii nematenda kajairika sekupanda kwengqondo kwewana wadoodori.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakabanasirwa ngeunyanzi ukurutu yekurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakabanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, yekurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekupanda kwemushana.

Mazuva anyamashi kwane mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo mitomboyo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene. Vantu vanokurudzirwa kotenga mitomboyo kuzvipatara nekumakirinika.

Zvitoro zvinotengesa mutombo mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti miyombo inorapa matenda asizi kujairika pe nemitombo inobaa rapa matenda akabaa jairika kwemene sekuzwa kude kurutsa nekurutsa.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti matenda anorapa nemitombo isizi kujairikapi neimweni mitombo yakaba jairika antu anokurudzirwa kuti kana einge ane papanda arumbe kuzvitoro zvotengesa mitombo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Antu anokurudzirwa kuti kana paine panenge papanda arumbe kotenga mitomboyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo inotengesa mitombo muzvipatara nekumakiriniki antu anokurudzirwa kuti kana une munyurwi mukandani uende kundotenga mitombo Kona iyoyo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokodheya nanamukoti kuti varape antu zvakaba hlamburika yampho

Zvitoro zvinotengesa mutombo nekuzviparata mazuwa anyamashi kunotengeswa mutombo yakati kuti yekurapa matenda asizi kujairika pe nematenda akabaajairika kwemene akaita sekupanda kwemunemundani.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakabanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekurapa matenda eshe-eshe asizi kujairikapi neakajairika. Inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo mitomboyo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera antu anenge aine matenda inotengeswe kuzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo mazuva anyamashi, kunotengeswe mitombo isizi kujairika nemitombo yakabajairika kwemene, imweni mitombo inotengeswayo mitombo inorapa mikuhlani nemundani.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kwane mitombo yakati kuti yakabanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Yekubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa matenda asizi kujairikapi.

Mazuva kwabaa nemitombo yakati kuti yakabaanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Mitomboyo iyi yakaita semitombo yekuuraya munyurwi inenge iri mundani.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu mitomboyo inotengeswe muzvipatara nemumakilinika nemuzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobha.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti, yakabanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekurapa matenda emazuwa anyamashi, asizi kujairikapi neakajairika.

Mazuwa anyamashi, kwaane mitombo yakati kuti, inorapa matenda eshe-eshe, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Antu anokurudzirwa kootenga mitomboyo, kuzvipatara nekuzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobha.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekupanda nekushoshonya kwemadziso.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti inorape matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene. Antu anokurudzirwa kootenga mitomboyo kuzvipatara nekuzvitoro.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda eshe eshe asizi kujairikapi nematenda akaba jairika kwemene sekupanda kwemindani kushoshonya kwemadziso zvakadaroko.

Mazuwa anyamashi kune mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inoonekwa muzvipataramwo, zvitoro zvinotengesa mitombo nemumakirinika. Antu anokurudzirwa kutenga mitomboyo.

Mazuwa anyamashi, kwane mitombo yakati kuti, yakabaanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa antu anenge eirwara. Inotengeswazve muzvikoro, zvinotengesa mitombo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti imweni mitombo inotengeswamwo ngeyekuponzera paganda kubvisa mapundo nekushoshonya.

Utano hwengqondo hunofanire kukosheswa kwemene. Mazuwa anyamashi kwaa nendau dzakanasirirwa kuti kana munthu einge aine zvirwere zvengqondo, aende kwona iyoyo, koobetserwa ngeanthu ane unyanzvi ukurutu.

Vantu veshe akuru neadoko anokurudzirwa kakurutu kuti aende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti kuonekwa kuti avana ere matenda endxondo kuti ramangwani reantu rinasirike.

Munthu weshe, akuru neadoko vanokurudzirwa kakurutu, kuti vaende kuzvipatara nekumakiriniki koovhenekwa. Kuona kuti utano hwawo hwenqondo, huchaka hlamburika kwemene ere.

Utano nemudakaro zveana ado-dori zvinofanira kubakosheswa yaamho, ana adokodoko anofanira kuendeswa kuzvipatara nekumakiriniki kwavoyo koovhenekwa nekejungwa mitombo yekudziirire matenda asikazi kujairika pii.i

Hutano nemudakaro ,hweana vadori dori zvinofanira kubaachengetedzwa kwemene. Ana adori dori anokurudzirwa kakurutu vaende kuzvikora zvavo zvefundo dzavo veyifunda veyidakara.

Utano nemudakaro zvaana adodori, zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adodori ava anofanira kuendeswa kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda anobata ana adodori.

Utano hweana adoodori nehweana ati kurei nyana, hunofanira kubaa kosheswa kwemene. Ana mai anokurudzirwa kurumba kuzvipatara neana awo adoodori koojungwa mitombo.

Utano nemudakaro zvaana atotori, zvinofanira kubaakosheswa kwemene. Ana adodori anokurudzirwa maningi kuti vaendeswe kuzvikora kwavo vatengerwa hembe dzechikora, kuti vafunde veidakara.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kubaakosheswa kwemene. Akuru emiganga anofana kunasira ndau dzine midzuwerere nemitserendende kuti ana atambire.

Utano neudakaro wezvana zvidoodori hunofanirwe kukosheswa kwemene. Ana adodori anofanire kunasirirwe ndau dzavo dzekutambira dzinenge dziine zvekutambisa zvakaita semudzuwerere nemutserendende.

Utano wevana vadoodori newevanhu vati kurei hunofanirwa kuchengetedzwa kwemene ana adoodori anosiswe kuendeswa kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekujungwa mitombo ndiana mikoti nemadhokoteya.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvinofanira kubaakosheswa kwemene. Ana adoodori anofanira kuendeswa kuzvipatara nekumakirinika koojungwa mitombo nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Utano nemudakaro zveana adoodori neati kureinyana zvinofanira kukosheswa kwemene. Antuwoo anofanira kutambawo mitambo yakaita semabhora nekuchovha mabhizautare.

Utano nemudakari zvaana afodori zvinofanira kubaa chengetedzwa kwemene ana adodori kana einge akuwara anokurudzirwa maningi kuti aendeswe kuma kirinika kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti.

Utano hweana adodori neatikurei nyana hunofana kukosheswa kwemene ana adodori asati Tanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvikora zvavo zvevana vadodoriwo.

Vana vadodori mudakaro wavo neutano hunofanira kubaakosheswa yaamho. Ana adododori anofanira kuendeswa kuzvipatara nekumakirinika koojungwa mitombo, nekudonhedzerwa mitombo.

Ana atotori hutano hwavo hwakabakosha yaamho. Ana adodori anokurudzirwa kakurutu kuti aendeswe kuchipatara nekumakiriniki koojungwa mitombo yekudzivirira matenda anobata ana adodori.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vabaari neunyanzvi hwemene pamushando wavowo wekurapa pakuti vababetsere antu ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vano kurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivharanyara nezvivhare muiri weshe kudzivirire matenda ano itapueirwana .

Vashandi vekubazi rezveutano ana mukoti madhokodheya anambuya utana uye nana nyamukuta vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanoda maningi mishando yavo .

Vashandi vezvekubazi reeutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vabaari vantu vanoziye mushando yavo veibetsera vantu ngeunyanzvi hukurutu.

Vashandi vekubazi rezvehutano, madhokodheya nana mukoti, vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanobaziya mishando yavo ngehunyanzvi kakurutu veibetsera antu ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokoteya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vandu vabaari neunyanzvi hwemene pamishando yavayo kuti andu arapwe eipora.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nana mukoti, vanokurudzirwa kakurutu, kuti vapfeke zvivharamuromo nezvi vharanyara kana veishanda nematenda, matenda anotapurirwana

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanozuva mishando yawoyo zveishanda ngeunyanzvi ukurutu kudetsera antu anenge ane mwiri inopanda.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vane hunyanzvi ukurutu pamishando yavoyo yekurapa vantu vanenge vane matenda.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kana veishanda nevantu vane matenda.

Vashabdi vekubazi rezveutano ana mukoti madhokodheya ana nyamukuta nanan mbuya utano vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vantu vanobaada mushando yawo ngemwoyo weshe.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vaungane misi yega yega veireketa, nekubetserena nekupangana maererano ngezvematenda anenge eishusha mazuwawo.

Vashandi vekubazi rezveutano vakurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vaneunyanzvi hukurutu pamishando yavoyo yekurapa kuitira kuti anhu anenge auya kuzvibhedhlera vabveyo vapora.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vabari neunyanzvi ukurutu pamishando yavoyo yekurapa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha ikweyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, nemitombo imweni inobaarapa matenda yakajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mazuvaanyamashi munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene nekupanda kwemundani nemusoro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo, kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti ,mikuhlani asikazi kujairika nemukuhlani yakabaajairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunyanya mumadhorobha mwomwo munobaakurudzirwa kakurutu kuti mushandwe ngeantu ane unyanzvi hwemene pazvifundo zvawo zvekutengesa nekunasira mitombo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo ngezviro zvakasiyana siyana munotengeswa he zvidhende zvekusungira kana muntu einga akuwara murenje kana nyara.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo, munotengeswa mitombo inorapa matenda akatikuti. Matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa kumadhorobhamwo zvinotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akaba ajairika kwemene.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa muma dhorobha mwo umu muno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nema tenda akabai jairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa madhorobhamwomwo umo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene .

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munokurudzirwa maningi kuti mushandwe ngeandu ambaari neunyanzvi hurutu maererano ngezvekutengesa mitombozvo. Kuitira kuti andu asazotengeserwa mitombo isiriyopi.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha iyoyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi, nemitombo yekurapa matenda akabaijairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, nemitombo inobarapa matenda akajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa kumadhorobha yeyo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neakajairika sekupanda kwemusoro.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nemitombo inobarapa matenda akabaajairika kwemene semukuhlani wemundani unenge uchimona weipanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobha imwomo .unotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairika pii nemitombo yekurapa matenda akabaa jairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo. Munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujaerekapi nematenda akabajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha munomu munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha munomu munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neinorapa matenda akabajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Kunotengeswa he zviro zvakaita semukaka weana adodori. Kuna anamai ayaa anenge asingadi kuamwisa ngezamu anokurudzirwa kootenga ikweyo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nemitombo inorapa matenda akabajairika kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neinorapazve matenda akabaajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumo, munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwo munokuridzirwa kakurutu kuti mushandwe nge vantu vanoziva mishando yavo antu ambari nyanzvi ukurutu kuitira antu vanenge vaiya kutenga mtombo abatsirike yambo.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezvehutano madhokoteya nana mukoti vano kurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yese veifundisa antu maererano nezvehutano.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa kakurutu kuti vahamba ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vafundi veshe anamukoti nemadhogodheya vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe miganga yeshe, Veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika mumiganga yavoyo.

Vashandi nevafundi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu maererano nezvehutano wakabahlamburika kwemene.

Antu anokurudzirwa kakurutu kuti adakarire yaamho kushamba nyara. Kushamba nyara muntu eibva kuchimbuzi nekushambazve nyara muntu einge oda kurya chikafu kuti tidzirire matenda.

Vashandi vezekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti nevafundi vekubazi ro vanokurudzirwa kuzi vahambe ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, mumiganga yeshe, veifundisa antu nekuvheneka, kuone kuti antu aana ere matenda akati kuti.

Vashandi vekubazi rezveutano madhogodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzese miganga yeshe veifundisa vanhu maererano ngezveutano hwakahlamburuka.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya, vana mukoti, vana nyamukuta zvakadoroko vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, muganga yeshe veifundisa antu maererano ngezveutano hwaka hlamburika.

Washandi wezvekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti ana mbuya utano naana nyamukuta vanofanira kuhamba ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu maererano ngezveutano .

Vashandi vekubazi rezveutano madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu maererano ngezveutano hwakahlamburika.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai echidoodori anofanira kuenda kuzvipatara veifundiswa kushandisa mitombo yekudziiriira kubara.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kubaakosheswa kwemene. Antu weshe anokurudzirwa kuenda kuzvipatara koovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa. Antu anokurudzirwa maningi kotanga avheneka ngazi kuzvipatara kana asati aita bonde risina kuputirwa.

Utano hwekubara hwemunthu weshe. neutano hwepabonde hunofanira kukosheswa kwemene ana mai ane mimba anokurudzirwa kuti aende kuzvipatarao kovhenekwa mandani awo kuona kuti ana achakanaka ere mundanimwo.

Hutano hwekubara nehutano wepabonde, wemuntu weshe unobafanira kukosheswa kwemene. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda awo.

Utano hwekubara hwemunthu weshe hunofanire kubaa kosheswa kwemene. Anamai ane mimba anokurudzirwa kakurutu kuti pano neapo vaende kuzvibhedhlera koovhenekwa ngemadhokodheya naana mukoti.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanirwa kuchengetedzwa kwemene, antu anokutudzirwa maningi kuti echikadzi washandise kadhende kakanasirwa nehunyanzvi kana weiteera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira maningi kukosheswa. Antu anokurudzirwa kakurutu kuenda kovhenekwa ngazi kuzvipatara ngemadhokodheya nanamukoti.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde wemuntu weshe hunofanirwa kukosheswa kwemene ana mai ane mimba anofanirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndani dzawo.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira maningi kukosheswa. Antu anokurudzirwa maningi kuenda kuzvipatara kofundiswa nekuvhenekwa.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemundu weshe hunofanira kakurutu kuchengetedzwa nyaambo. Andu anokurudzirwa maningi kuti afundiswe nezvehutanoho.

Anhu kunyanyisa madzimai anokurudzirwa maningi kuenda kunotenga zvimushina zvekuona kuti mimba yabata ere kana kuti aina kana einge aita bonde risina kuputirwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene , anamai echidodori anokurudzirwa maningi kuti vafundiswe kurera ana ndiana mukoti neantu asharukwa.

Utano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene antu kunyanyisa ana adodori anofanira kukura veifundiswa nezveutano hwavo hwekubara nehwe pabonde.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekubaa chengetedzwa kwemene antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngazi ngemadhokodheya nana mukoti.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanire kubaakosheswa kwemene kunyanya hwendombi. Antuwo anofanire kushandisa zvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi kana ari pamazuwa ekuteera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde wemuntu weshe hunofanira maningi kuchengetedzwa. Antu anokurudzirwa koovhenekwa kuzvipatara koonekwa kuti mimba yabata ere kana kuti aisati.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunthu weshe unofanira kubaakosheswa kwemene, anthu anokurudzirwa kuti anthu ane mimba vaende kuchipatarayo koovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekubachengetedzwa kwemene vantu vanokurudzirwa maningi kuenda kundovhenekwa kuzvipatara nemadhokoteya nana mukoti.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunokurudzirwa maningi Kuti uchebgetedzwe antu anokurudzirwa kychengeta ngazi kuti avana here matenda akaita sendenda reshura matongo.

Vanthu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka zvakadaroko, vanobaakurudzirwa maniingi kuti vaendewo koovhenekwa ngemadhokodheya.

Vatambi vemitambo yakati kuti Yakaita semabhora kurumba nekutomuka nekujaha vanokurudzirwa kakurutu kuti kana veinge vakuwara vaende kundovhenekwa nemadhokodheya avo.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba kutomuka nemabhora enyara nemarenje vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaa gwinyisire yaamho kumwe mvura yakawanda ngekuti mvura mutombo.

Vatambi wemitambo yakati kuti, yakaita semabhora, kurumba, kutomuka vanokurudzirwa karutu kuti kana veinge vakuwara vaende kobetserwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora, kurumba kutomuka kujaha zvakadaroko. Vanokurudzirwavo maningi kuti kana veinge vapedza mitambo yavoyo vavanevo nguva yekuvata veizorora.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kujaha nekutomuka vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaidakarire yamho kumwa mvura yakawanda ngekuti mvura mutombo

Vatambi vemitambo yakaita semabhora , kurumba, kutomuka nemijaho vanokurudzirwa kakurutu kuti vaendewo koona madhokodheya nana mukoti kuti vadetsereke.

Vatambi vemitambo yakati kuti yakaita sekurumba, kutomuka kujaha zvakadaroko vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire kumwa mvura ngekuti mvura mutombo mukurutu kubasa kwawoyo.

Zvipatara iyezvino zvambahlamburuka kwemene. Kwane zvimishina nemakombiyuta akanasirwa ngounyanzvi hukurutu, ekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatara kwane zvimushina nemakombiyuta zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokoteya nana mukoti kuti mishando yavo ipfawe.

Taiti injee damba igwinyiso zviro zvaba ahlamburika kwemene mazuuwa anyamashi kuzvipatarayo kwaane maKombuta nezvivhitivhiti nemishina yakasirwa neunyanzvi yekudetsera madhokodheya.

Zviro zvabaahlamburika kwemene mazuva anyamashi. Kwaane zvimishina nemakombiyuta zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya naana mukoti kurapa.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa nemashango. Pazvirozvo vainyanya kutora mashakani votswanya tswanya vokuya voomesa kurapa matenda.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti pambuti pona apapo vaitora maningi mashakani embutiyo votswanya tswanya vokuya kunasira mitombo.

Vasharukwa ekudhaya, ayishandisa maningi mitombo yaibva kumuti, mitombo yakona vayitora makwati emuti, zvimapazi emuti, mashizha emuti zvakadaroko, kunasira mitombo yekurapa matenda asizi kujairika ngematenda akabajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti zvirimwa nemashango pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashakani votswanya tswanya vokuya vodhibanisa nemvura kunasira mutombo.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapapo vainyanya kakurutu, kutora mashakani embutiyo votswanya -tswanya, vokuya , kunasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kuzvirimwa, mashango nembuti .Pambuti pona apo vaitora midzi dzembuti kana makwati kana kuti mashakanyi achhona.

Mushani kambuti kanovanikwa mushango kambuti koaka kanorapa matenda akati kuti, asizi kujairikapi nematenda akabaajairika semukuhlani webesha.

Asharuka ekudhaya aishasndisa mitombo yaibva kumumbuti maningi pamumbuti ponapo vaitora mashakani embutiyo kanamidzi yembutiyo kana makwati vokanya kanya tsvanya tsvanya kana kukuya.

Gavakava kambuti kanoonekwa pashango ngemumbatso, kamuti kako knorapa matenda akati kutii, matenda asizi kujairikapi neakajairika, kanonasirahe mafuta ekudzora kune anhu ane makanda aka kasharara.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumiti zvirimwa ngemashango zvirozvo mazuwa anyamashi zvakutorwahe zveinatsakuiswa muzvigaba zvakati mhoryo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi ,kuzvirimwa, mashango, nembuti kugadzira mitombo yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi, nemikhuhlani yakabaajairika.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti pambutipo vainyanya kakurutu Kutora mashakani makwati embutiyo zveshe nembiti veitswanya tswanya kunasira mutombo.

Gawakawa kambuti kanooneka pamizi nemushango. Kambutiko aka kanorapa matenda akati kuti, asizi kujairikapi neakajairika kwemene. Kanoshandiswazve kunasira mafuta ekudzora .

Asharuka ekudhaya ainyanya maningi kurya zvikafu zvine utano kuitira kuti vasabatwa nematenda vairya michero yakaita samabhanana mango magwavha veirywa zve muriwo wakaita seguku.

Asharuka ekudhaya ayishandisa maningi mitombo yaibva mumagwashamwo. Vayienda kotora mashakani embuti, mudzi dzembuti, kana makwati embutiyo votswanya tswanya kunasira mitombo.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevasharukwa vekudhaya yaibva maningi kumbuti. Pambutipo apo vaitora zviro zvakaite semashakani yembitiyo veitswanya tswanya vosanganisa nemvura veidita.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa nekumashizha. Pazvirozvo vaitora midzi dzachona, makwati, mashakani vonasira mutombo.

Asharukwa vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti. Pambuti pona apapo vaitora makwati ,midzi nemashakani embutidzo vokuya vodhibanisa nemvura vodita semutombo.

Asahruka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, kumaruva nekuzvirimwa. Zvirozvo zvaitorwa mapande azvo kana mashakani zvotswnywa-tswanywa zvokuyiwa kunasira mitombo.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, zvirimwa nemashango pazvirozvo izvozvo vaitora zviro makwati ezvirozvo , mashakani nemidzi votswanya-tswanya.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti ,pambuti pona apapo vaitora mashakani ,midzi nemakwati embitidzo vokuya kunasira mitombo.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa maningi mitombo yaibva kumashango zvirimwa nembuti pambutipo vaitora midzi dzombutidzo kana makwati kana mashakani achona vokuya kugadzira mitombo.

Vasharuka vlekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo vaitora makwati embuti, mashakani embutiyo nemidzi nemichero kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, kuzvirimwa nemashango kurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika.

Asharuka ekudhaya ainyanya maningi kushandisa mitombo yaibva kuzviro zvinobva kumbuti. Pambuti vaitorahe kana muchero yembutiyo ,modzi yachona ,netsangu zvaikuiwa kunasira mitombo.

Asharuka eku dhaya aishandisa maningi zviro zvakaita se mbuti mashango nezvi rimwa kunasira mitombo yokurapa matenda asizi kujairikapi ne aka jairika.

Asharuka ekudhaya ayi shandisa maningi mitombo yaibva kumbuti zvirimwa nemashango, pazvirozvo vayinyanya maningi kutora makwati emashakani, votswanya-tswanya vosanganisa nemvura voditavo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, mashango nezvirimwa. Zvirozvo zvaitorwa zvotswanywa-tswanywa zvodhibaniswa nemvura zvoiswe muzvigubhu kuitire kurape matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbiti , kumaruwa, kumashango nezvirimwa. Pazvirozvo ,vaitora maningi mashakani votswanya -tswanya kunasira mutombo.

Asharuka ekudhaya ayishandise maningi mitombo yaibva kumbuti zvirimwa nemashango pazvirozvo vaitora maningi mashakani emiti vokuya kunasira mitombo.

Asharuka ekudhaya, aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, maruwa mashango zvakadaroko. Pamaruwa pona apapo, vaitora maruwa votswanyatswanya, vosanganisa nemvura, vomwa ,kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, mashizha nemaruva zvakadarokwo Pazvirozvo ipapo waibatora wotswanya-tswanya wodhibanisa nemvura wodita kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, mashango nemaruwa, pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashakani azvo, otswanya tswanya onasira mutombo.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti zvirimwa nemashango zvirozvo zvaitorwa zvotswanywa tswanywa zvokuyiwa kunasira mitombo.

Mufushwa wakaita semufushwa weguku mufushwa yenyemba yaishandiswa zve ngeasharuka ekudhaya kurapa matenda akasiyanasiya nekudziirira matenda anenge asati aabata.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa nezvimbuti maningi, pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashakanyi votswanya-tswanya vokuya-kuya kunyasira mutombo.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumumbuti .Pambuti ponapo vanotora mashakani midzi nemakwati emuti kunasira mitombo yekurapa matenda.

Asharuka ekudhaya ainyanya maningi kushandisa mitombo yaibva kuzvirimwa. Chimweni chirimwa chaishandiswa maningi itsangamidzi kurapa mukhudhlani yakaita sebesha nemundani.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbiti pambuti pona apapo vaitora maningi makwati embitiyo midzi dzembitiyo mashakani nemichero kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, pambuti ipapo vainyanya maningi kutora mashakani acho votswanya tswanya, voomesa vokuya kunasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo, vaitora midzi dzembutiyo kana makwati kana mashakani, votswanya tswanya vonasira mutombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mutombo vaibva kumashakani mugamu. Aitorwa mashakanivo otswanywa-tswanywa odhibaniswa nemvura okwatiswa kurapa mikuhlani vebesha.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo vaitora mashakanyi embuti, midzi yembuti nemakwati embuti veikuya kunasira mitombo

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumumbuti, kuzvirimwa zveshe nemashango. Vaitora makwati, midzi nemashakani ezvirozvo votswanya tswanya

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambutiyo vaitora mashakani votswanya tswanya vokuya vodhibhanisa nemvura kunasira mutombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, nezvirimwa nemashango. Pazvirozvo, vainyanya maningi kutora mashakani, midzi nemakwati ezvirozvo, veikanyanidza kunasire mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumimbuti, zvirimwa, mashango zvakadaroko. Vainyanya maningi kutora mashakani nezvirozvo vochwanyachwanya vokuya kunasire mitombo.

Munjambanje kambuti kanoonekwa mushango. Kambuti koaka kanoshandiswa maningi ngeasharuka ekudhaya kurapa matenda akati kuti. Kanoshandiswazve kunasira mitombo yekuti antu anuvirire.